umuseza ali husindiha ekali yewe hulugudo lwelidoyi waboyele zinyanyi mubuvera nibibindu ibindi inyuma wehukali

umuseza umuwanga awambile haloba elanga ikale mulyato liloba

Gamato gali kuntulo kwe gamezi nga bunyasi bwatulagako kuntulo kwe gamezi ela nga waliyo ni bibintu byesi baboyele zinjegele.

Lugudo babantu bali kubitako bakuza kugulaku mafuta ni bisaala ni bisaala

lugudo lwabita agati webisaala ela nga kutulo kuligako bisaala ni bunyasi

Abaana bikaale mushibina ni banaaba bitambala.

Inzuchi yabululukile ku kyimuli ifune bidyo byayo.

bakhasi babili balikhunaba binyigaa.

Basubuzi bimikile kumpi nibintu byawe ela nga ugundi ikaale nga apangaga ibintu byewe muli butunda, gimichungwa ni bitungulu

Zinkyese ni zimbusi zili mu shigona ela nga zili kumpi ni gamenzi kuligako ni gamabale ni bunyasi

ilyato lilimo batu bakujendela kumezi

umuseza ali hunzila ali humina isimu

Gamato gali ku mezi ne bunywinywi ni bubukhabukhilakho khu mezi

Bakhasi ni bindu byawe bitukile khumitwe chawe ni bashenda

Gamezi gamabaale inga ga gamezi gabitaga mumabaale elanga kutulo kuligako bunyaasi bwa grini bubonekaga bulayi ni buu ni bisaala elanga ni buu bunyunyi bwimikagile kumabaale kwe kwe kwesi mezi gabitagila

Gamezi gali ku dimagila mu mabaale ela nga kutulo kwayo kuli gako zinzu ni kajinji nga mu bijinji muligamo bisala ni bunyasi.

Tsikhafu tsili mukhwaya mutsikosi

Umulekeli ali imaaso alikhwokesa khulubaawo byesi awandikile.

Babana nu baseza bikhare elanga esi bikhare batundilawo kamanda nikamatore ni litukha

Babana barano nga bane bishukhile bitomolo elanga ukundi ah aboyele shitomolo shewe kukali yewe nasindikha

Liduka litunda zingubo lili shipi ni lugudo elanga mulwanyi lwayo khulikho kasaara ni khundiro khulikho bunyasi

Babantu bali mukatale era nga babandi bali kugulako bibintu.

inzuki yabululukile kukyimuli elanga ilikudya

Bakasi balalu bali khuchendela kulugudo basutile tsinku.

kisala kiliko fenesi elenga asi aligawo bunyasi bushitemagako.

Umuseza ali ku sindika kagali kewe ela nga babaana ni babandu bakulu bimikhile bamulolelele

basawu bali uhwata umulwale

Zinkofira nyingiziti bazitere hakundu eranga zikwariwa ni basilamu

zinzuki zibusile kulusha lwe kyisaala elanga hasi haligawo bunyasi